Ehala lyokukala omutumba ohali ithanwa oshinyanga pomikalo dhoshinanena. Uuyuni ne shiwaputuka aantu ihaya ningi wee iishoto yawo ohaya kala owala yena ooseti mono aantu haya kaatumba ee taya popi nee ee taya hungile.

Omuwa sho ashiti aantu ye, okwa gandja omayambeko ga yooloka mono ape oonkulungu ndhi vule okuninga iilongithomwa okupitila nande omiiti mono haya vulu oku ninga mo iipundi, haya vulu okuninga mo omambale, haya vulu oku ninga mo iilanda, haya vulu okuninga mo uutenda wokomakutsi.

Iipilangi oyo iinima mbyoka hayi zi komiti. Mbyono aantu yeya po nomadhiladhilo ga yooloka nkene yena oku yilongitha. Oyeya po nomadhiladhilo opo ya vule okuninga iipundi hono aantu haya vulu okukala omutumba nenge yaninge iitaafula hono haya vulu okukala ya tenteka iinima yawo.

Iitaafula oyi yimwe yomiinima mbyoka ya simana muuyuni awuhe oshoka aantu ohaye yi longitha momagumbo, mosikola momikalo dha yooloka. Mosikola aantu ohaye yi longitha nee una ya hala okulesha nenge uunona wahala okulesha nenge aalongi yahala okutala mambo gaanona. Momagumbo ohayi longithwa ngele aantu taya lili le ko, taya tentekeko iinima yawo nenge taya ningile ko oohungi.

Mopaife oku yoga okwo oshidhano sha simanekwa. Aantu ohaya yogo etaya mono ngoka eshi oku yoga ye vule yakwawo ayehe, aantu oha yeya oku tala taya futu oshimaliwa shono hashi vulu kulongithwa pamikalo dha yooloka.

Iipilangi osho oshilongithomwa shoka sha longwa miimeno shono hashi vulu okuninga iilongitho ya yooloka mono mwakwatelwa iitafuula ,iipundi noshowo ilwe ya gwedhwapo mbyono hayi longithwa momagumbo pamikalo dha yooloka.

Iipundi nitaafula oyo iilongitha mbyoka hatu longitha momagumbo ,mbyoka hayi athikwa wo mooseti mono hayi kaatumbwa. Ohayi longithwa wo mooskola mono aalongwa haya shangeleko yo takaatumba uuna yeli koskola.

Oshimaliwa osho oshilongithomwa shoka hashi longithwa kaantu uuna yapumbwa oshinima shontumba. Aantu uuna yahala oshinima shontumba ohaya gandja oshimaliwa opo yapewe oshinima shoka yahala.

Methano muno otamu monika ombete, ombete oyo oshilongithomwa shoka hatu longitha okuthuwitha po omalutu getu uuna twaloloka, uuna itatuvulu twapumbwa okuvululukwa po kashona ohayi adhika nee momangeshefelo gayooloka muna ano omuntu halanditha nenge havulu okuyi ninga yemwene.

Aantu sho ya putuka oye ya po nomadhiladhilo ogendji gankene ye na okupungula oshimaliwa shawo. Oye ya po nedhiladhilo opo ya ninge ombaanga ndjono haya vulu okupungula iimaliwa yawo. Ookalyamupombo oye ya po nomadhiladhilo, opo ya vule okukengelela oshigwana taya pitile moombaanga ndhika, opo ya vule oku imonena sha shokulya.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi oshoka oha yi longithwa okulanda shoka aantu ya pumbwa . Ngaashi oongaku , iikutu nosho woo iikulya .

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka ya simana moNamibia muka, oshoka ohayi vulu kugandja omikuli nenge to landa oshinima nombaanga. Uuna to londa oshinima nombaanga ohaye ende taya kutha ko kehe komwedhi uuna wa pewa oshimaliwa shoka ho pewa komwedhi sigo oto mana okufuta oshinima shoka wa kutha ko onga omukuli.

Oshimaliwa osho shili shoka sha simana unene muuyuni awuhe. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, shina ongushu yasho. Uuna oshilongo shaana oshimaliwa ohashi monika onga oshithigona muuyuni awuhe. Shono shili inashi wapala. Kehe oshilongo osha pumbwa shi kale shina iimaliwa yasho.

Iipilangi oyo mbyoka hayi zi miiti, mbyoka hayi vulu okulongithwa momikalo dha yooloka. Ohayi vulu wo okuninga omitala dhetu, haku vulu okudhengelwa iipeleki mbyono hayi tu keelele komvula nokombepo uuna twa kotha nenge uuna twa gondja uuna omvula tayi loko.

Pamukalo gopashinanena, aatiliganane oye tu etele omikalo dha yooloka, opo tu vule oku iilonga uupu. Mono ya eta wo ookompiuta. Ookompiuta odho oshilongithomwa shoma hatu shi longitha moombelewa onga okushanga ombapila. Okutumina uutumwalaka uuhupi, opo wo aantu ya vule okukala yena ekwatathano ewanawa.

Omuwa mokushita aantu ye okwa shiti aantu ya yooloka mono a shiti woo oonkulungu ndhoka hadhi ningi iinima ya longwa miiti, mono mwa kwatelwa iipundi. Iipundi oyo oshilongithomwa shoka hatu kala omutumba ongele atu kundathana nenge twa vulwa tatu vululukwa po.

Uuyuni sho wa putuka aantu oya yi koosikola mono yeya nomadhiladhilo, yalongwa nomadhila dhilo opo ya vule oku yambulapo iilongo yayooloka. Oya etapo omadhila dhilo nkene yena okutungapo iilongo yawo mono haya tungu opo yavule okumonamo oshimaliwa mokupitila moongeshefa dhawo

Standard oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjoka hayi gandja omayakulo ga yooloka. Ohayi gandja nee ngeyi: ohayi gandja moku oshimaliwa ohaya vulu okukala yeshi pungula opo aantu ,oyena woo oshinima shono hakutiwa omasiku omilongo ndatu nagaali mono aantu haya tulako oshimaliwa shono tovulu okushipewa uuna omasiku omilongondatu nagaali gaadha uuna watulamo eindilo .

Ombaanga ndjoka hatu adha moNamibia hayi ithanwa Standard Bank oyo ombaanga ndjoka yili hayi longithwa unene nonande kayi vule oombaanga adhihe. Oyi li nee hayi longithwa okumbaanga, okunana oshimaliwa noku pungula ngoo, uuna omuntu ena, a hala okupungula oshimaliwa she.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja omayakulo ogendji kaantu yawo. Ohayi gandja ngiini? Ohayi gandja momukalo ya kwatela oshimaliwa. Mono ho gandja oshimaliwa kombaanga e taye shi ku kwatele, mono haya vulu oku ku keelela, opo kuushi yonagule po.

Momangeshefelo ohamu kala iinima yayoolokothana ngaashi omagadhi nenge omalovu. Omalovu ohaga landwa unene kaantu mboka yena oongeshefa ooshona dhuundingisho.

Petameko aantu kakwali yena iikutu, okwali haya zala uukatha. Methimbo lyongashingeyi omuna iikutu mbyoka yaningwa yaningwa komashina, hayi vulu wo nokuhondjwa komashina, opo aantu yavule okusiikila omalutu gawo.

Namibia okuli ena wo iiyenditho mono halongitha una ta fala iinima komahala gayo loka. Oshili sha simana unene una oshilongo shina iihauto mbika oshoka iinima yoye ohayi kala yili megameno lya gwana, otashi kwashilipaleke ne ngele omuntu wa gandja oshimaliwa shaantu shana kufala oshinima shoye pehala mpoka wahala shikale sha falwa.

Ombaanga ya Windhoek oyi yili hayi eta uuwanawa owundji moshigwana mono hayi eta wo opo aantu yavule oku kala ya kutha ko omukuli nenge ya lande iinima yawo okupitila mombaanga ndjika, ohashi etwa nee opo omuntu a vule okwiimonena oshinima shoka ahala no nande kena oshimaliwa sha gwana pethimbo ndyoka

Ombanga yaNamibia oyo ombanga ndjoka hayi vulu oku gandja omawuwanawa ogendji noshigwana .Momawuwanawa omakwatelwa omawudhano. Ombanga ohayi kwashilipaleke kutya kutya aantu Oya mona oshimaliwa nenge tamono kutya oyena uudhano moka yahala aantu yadhana opo ya vule okwi monena oshimaliwa .Momukalo ngika oha eta aantu opo ya kale yena ohokwe yokushuna yaka mone oshimaliwa mbyoka ombanga hayi kutha kiishoshela yawo.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono hayi longithwa pamikalo dha yooloka, ndjono hayi eta uuwanawa owindji moshigwana mono hayi vulu okulongithwa nongodhi. Aantu ohaya longitha ongodhi opo ya tume oshimaliwa taa pe ooyakwawo nenge taa vulu okulanda oshinima okupitila moongodhi dhawo moka.

Mehala ndika otamu monika omangeshefelo. Mu na ehala enene moka mu na omuntu ha landitha iilandithomwa ye, opo a vule oku imonena sha, a vule wo okupalutha aapambele ye nenge oku imonena oshimaliwa mokulanditha iinima mbyoka ta landitha, opo a vule wo okulanda sha shimwe shi ili teshi longitha pamikalo dha yooloka.

Iipilangi mbyoka yili iyali ya tetwa nawa, opo shi vule okutsakanena. Ihashi vulu okuza kumwe mohuke ya ukilila ihe ongele toshi dhengele moshikwawo. Ohashi ningwa kaantu mboka haya tungu, opo ya vule okutunga oohuke dha yooloka, moku longitha iipilangi, ihe inayi idhita yize kumwe thiluthilu.

Uuyuni sho wa putuka, aantu oya kala iha ya kutumba owala kiiti, noye yapo nomadhiladhilo gayoloka goku ninga iipundi mono yakwatelemo oku ninga omatyofa ngoka geli iipundi ndyoka ya ningwa komunongononi mbyono ngele weyi kutumba oho kala wuvite nawa.

Miilongo ayihe omu na iinima mbyoka ya simana mono mwa kwatelwa iimaliwa. Iimaliwa osho oshinima shoka hashi vulu okukwatela po aantu nokukwatela po oshilongo, oshoka uuna aantu kaaye na oshimaliwa kaye na mpoka taya yi. Oshimaliwa osha simana muuyuni auhe, mono haya vulu okulanda iinima e taya yambula po iilongo ayihe.

Mefano muno otamu monika omusamane elipo a thikama momalovu. Ota monika nee ena okambamba, okambamba hono tayu ulike afa ta tulamo omalovu. Yo ya vule okuka tyapula noofelende dhawo nenge ngaa nookume pomahala piituthi gayoloka.

Iimaliwa osho oshinima shoka sha simana muuyuni auhe moka aantu haya kala yi ilandela shoka ya hala shoka taya vulu okukwatha na sho omalutu gawo. Ohaya vulu wo okufuta niipangelo ngele taya ehama taya vulu nokupangwa molwa oshimaliwa shoka.

Iilongo oyindji oyi li yi li po ya patuluka notayi ningi iimaliwa yawo yene, ohaye yi ningi nee nelalakano, opo aantu ya vule oku mona mo, oku kala yena oshimaliwa taya vulu okushi longitha pomikalo dha yooloka, shino ohashi ningwa nee opo aantu ya vule oku kala yiili kolela mo sha yo taya vulu oku kala yena sha shomondjato.

Ombaanga yaNamibia oyili hayi gandja omayakulo kaantu yago . Oyi hayi gandja momikalo odhindji mono aantu haga vulu okutumina woo aantu yakwawo iimaliwa nokatumwalaka okahupi hono haka eta enyanyu maantu haka vulu woo oku eta woo aantu opo ya kalande iinima yawo noshimaliwa shoka yatuminwa nokatumwalaka okahupi hoka ya tuminwa koofelende dhawo nenge kooyakwawo.

Ombaanga yo Standard Bank Namibia oyo yili ombaanga oyo hayi longithwa moNamibia. Ohayi longithwa nee ngini? Ohayi longithwa kugandja oshimaliwa. Okukwathela oshimaliwa uuna ngele wa pumbwa oshimaliwa meendelelo, oho vulu okuya kombaanga e taye ku pe omukuli.

Oshipundi osho oshinima shoka hashi kalwa omutumba kaantu, shono hashi ningwa miipilangu, iipilangi mbyoka ya za mo miti. Oshipundi osha simana unene uuna aantu ya hala oku kundathana sha nenge ya loloka, ohaya kutumba nee ko shi nima shoka ha kutiwa oshipundi.

Iipundi oshike? Iipundi osho shimwe shoka hashi kalwa omutumba kaantu oshowo hashi niingawo miipilangi. Iipilangi osho oshinima shoka hashi zi momiti nohashi longithwa pamikalo dha yoloka. Oshipundi osha simana oshoka ohashi vulu okukalwa omutumba una omuntu a loloka nenge una aantu taya kundathana kombinga yoshinima notaya kundathana ethimbo ele, pehala lyoku kala yathikama ohaya ku utumba ne koshinima hakutiwa oshipundi.

Ombaanga yaNamibia ndjono hayi ithanwa First National Bank, tayi ulike kutya ngele owa hala oku ka talela po oto vulu okumona ovisa tayi yelitha kutya oto vulu oku ninga omayindilo gayo inoya kombaanga.

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi zi mokuti, mbyono ihayi kala paantu. MoNamibia omu na iiyamakuti oyindji, mono mwa kwatelwa oonkoshi, ndhono hadhi kala mokuti nohadhi ithanwa kutya odho ooyene gwokuti haya vulu okutu pa uuwanawa owundji. Iinamwenyo mbika ohayi tu etele uuwanawa ngiini? Ohayi tu etele oshoka aakwiilongo ohaye ya ya tale shoka Kalunga e tu pa iinamwenyo mbika.

Ano nakushita uuyuni kehe oshilongo okweshi pele uushitwe wawo wi ili mono Namibia apewa okawe nongopolo hono haka vulu mono haka vulu okukuthamo iinima oyindji ,mono haha vulu okukuthamo oshimaliwa shono hashi longithwa okulanda iinima oyindji mbyono hayi ithanwa nokuli kutya iimaliwa yo yiitenda.

Aagundjuka taya ulike eukilo lyopaipindi ya hala aagundjuka oyakwawo yaye, opo ya vule okupatulula omapungulilo goombanga unene tuu mboka yeli kiiputudhilo yopombanda.

Ombanga yaVenduka oyo ombanga lyoka ha yi adhika moNamibia noha yi kwatele aantu mokupungulila iimaliwa ya wo. Ombanga ndjika oha yi vulu oku gandja oshimaliwa koshigwana pamikalo dha yo loka ngashi oku kala puna oshihogololitho nangoka ta hogololwamo ota pewa oshimaliwa shoka.

Iipindi oya simana unene muuyuni auhe. Mono aantu haya vulu okumona oshimaliwa pamikalo dha yooloka. Aantu haya vulu okulanditha iinima yawo e taa mono oshimaliwa. Oshimaliwa osha simana, oshoka shampa ye shi mono ohaya ka landa iinima yawo mbyoka ya pumbwa, opo ya vule oku ikwathela nokukwathela aakwanezimo yawo nokukandula po omikundu ndhoka ye na.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha simana unene. Uuna omuntu keena oshimaliwa, oha monika inaa nyanyukwa, ano kena enyanyu koshipala. Oshimaliwa ohashi longithwa momikalo odhindji, mono hashi vulu okulanda oshinima, shoka tashi vulu okukwathela aanegumbo ayehe.

Ombanga yotango yopashigwana oyo oombanga ndjoka hayi gandja omayakulo kaantu, moka yili ya iinekelwa moshilongo shetu Namibia, oshoka ohayi kwata oshimaliwa shaantu nawa, iha ye shi yoonagulapo ngashi oombanga oonkwawo.

Oshilongo kehe oshi na oshimaliwa shasho. Ohayi shi longitha pamikalo dha yooloka, ongele okuyambula po oshilongo shawo, ongele okukwatha aantu mboka ye li moshilongo shawo, nenge okulanda iinima opo ya vule okupa aantu yawo mboka ye li moshilongo shawo okulya.

Iipilangi oyo yimwe mbyoka yaza momiti mbyono aantu haya longitha pamikalo dha yooloka. Aantu ohaya vulu okuninga iipundi mbyono haya vulu oku kuutumba opo ya vule oku vuululukwa uuna ya vulwa nenge ya hala oku kundathana kombinga yontumba.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na mayakulo ga yooloka, mono hayi gandja uukalata kaantu, shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa shoka shi li kombaanga hoka. Oyi li wo hayi gandja omikuli kaantu mboka ya pumbwa oshimaliwa pethimbo mpoka, opo ya vule okushi futa konakuyiwa.

Ombaanga yotango moNamibia oyo ya simana unene moNamibia. Ndjono hayi vulu oku gandja omayakulo ga yooloka kaantu ya yooloka. Ohashi etwa nee, ohashi ya nee ngiini? Ohashi etwa uuna omuntu wa longitha ongodhi yoye yopeke nenge wayi kombaanga yo yene ndele ta yeku kwathele.

Ombaanga kehe ohayi gandja okakalata. Okakalata oko oshinima shoka hashi vulu oku endiwa nasho, uuna wa tula oshimaliwa kombaanga yoye hoka. Nedbank ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia, hayi vulu okugandja okakalata aantu opo ya vule oku enda nako e taya landa iinima okulongitha okakalata hoka nenge taya vulu okunana oshimaliwa nokakalata oko tuu hoka.

Oshipilangi osho shimwe shoka hashizi miiti shomiiti oshilongithomwa shono hashi vulu oku longwa iinima ya yooloka. Ohashi vulu okuninga iipundi niitafula hashi ningwa koonkulungu ndhoka dhi ilongela okuninga iinima yomaludhi ngoka.

Iipindi osho oshinima shoka sha simana muuyuni awuhe, oshoka ohashi kwathele aantu ya vule okulanda iinima yawo, e tayi ikwathele momagumbo gawo. MoNamibia namo omuna wo iipindi mbyoka ya yooloka, mono aantu haa landitha iinima ya yooloka. Opo ya vule okukwathela aantu momalukalwa gawo, yo ya vule okwiikwathela kuyo yene.

Nonande ookuku yetu yonale yakala momamanya, yiinekala kutya otaya dhipiga owala iinamwenyo etaya hupu. Aantu sho ye ende taya ningi oyendji ,oye etapo omadhiladhilo ga yooloka, mpono yeetapo woo omadhiladhilo gokuninga oongeshefa. Ongeshefa dhoka hadhi landitha iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu ,hadhi vulu kulandwa niimaliwa yopeke nenge noombanga.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia otayi longele kumwe nomangeshefelo ogendji mwa kwatelwa ongeshefa yedhina Nictus. Ongeshefa ndjika oyi li po nelalakano yi fale iinima yoye pomahala mpoka wa hala ya ya. Ngele owu na oshinima shi li mondoolopa wa hala sha ya kOwambo, oho tumu nee niiyenditho yawo, opo ya vule okushi fala komalukalwa hono wa hala shi kale.

Iimaliwa iilongitho mbyoka hayi longithwa uuyuni awuhe, mono iilongo ayihe yina iimaliwa yawo mbono hayi vulu okulongitha, opo yi yambulepo iilongo yawo. Ohayi vulu oku landa iinima mbyoka yapumbiwa oku landwa niimaliwa mbyoka, opo aantu yomoshilongo moka yavule okumona uuwanawa mboka ya pumbwa.

Aantu mehala lyomangeshefelo ohayeya ne oku landa noku tala ayihe mbyoka ya pumbwa eta yeyi landa moku longitha oshimaliwa.

Moshinanena kamunawe iinyanga omuna ooseti , ooseti odho nee omahala ngoka haga kalapo haga vulu oku longithwa geete aanhu yakundathane noyamone ethikilo kodhipopiwa shontumba

Namibia osho oshilongo shoka shina omwaalu omushona kaashina omwaalu ogundji, omwaalu Namibia omuna woo oombaanga dha yooloka moka mwakwatelwa ombaanga yaWidhoek ndjono hayi yakula aayakulwa yawo momikalo dha yooloka mokugandja oshimaliwa mokukala yakwata oshimaliwa shawo manga taya tegelele yakale yeshi longitha pethimbo lyoopalela

Ombaanga ya Namibia ndjono yoFirst National Bank nongombe ndjono, tapu shangwa kutya ouli wuna edhilaadhilo lyoku tungulula iinamwenyo yoye ? Ano mpono aantu yuuthwa opo ya mone omukuli, omukuli nguno haya longitha oku taneka iinamwenyo yawo.

Iimaliwa oyo iinima mbyono ya simana unene muuyuni auhe. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa ya sho nongushu yasho. Ohayi longithwa pamikalo odhindji. Uuna oshilongo shi na eliko lya gwa pevi ohashi kala wo kaa shi na ombli, mpono sha pumbwa wo oku adha iilongo iikwawo . Ohashi e twa kiilongo mbyoka yaa na uunshitwe wu li nawa, oshoka aatalelipo ohaye ya mo miilongo yawo, opo ya vule okugandja oshimaliwa.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha simana muuyuni awuhe. Ohashi longithwa nee pamikalo odhindji, ohashi longithwa oku landa iinima, ohashi longithwa wo oku pa wo yakwe uuna twa hala oku gandja olupandu nenge tatu landa oshinima shoka noshimaliwa, e tatu gandja wo omagano kooyakwetu mboka ya ninga nawa moonkalamwenyo dhetu nenge twa hala oku ya pandula koshinima ye shi ninga.

Oshimaliwa osho shimwe shasimana moonkalamweyo. Moka iilongo ayihe hayi yi longitha, moka kehe oshilongo shina iimaliwa yasho yina ongushu dha yooloka. Aantu ngele ta yeya miilongo ya yooloka, ohaya longitha nee iimaliwa yoshilongo shoka. Mbono ha sheetwa opo ya pingathanithe iimaliwa mbyo.

Oshimaliwa osho shimwe shoka sha simana muuyuni auhe, ohashi longithwa pomikalo dha yooloka muuwanawa wa yooloka, opo aantu ya vule okwiilandela iinima yawo mbyoka ya hala noku kwatha wo omagumbo gawo noku kwatha okuume kawo. Ohaye shi longitha ne oku landa iinima oyindji noshowo okupa aantu omagano go pashimaliwa nenge taya landa iinima noshimaliwa osho tuu shoka.

Paamba sho ashiti uuyuni okwa shiti woo aantu mboka yeya tula omadhiladhilo ogendji eya pe woo omaunkulungu mboka taa vulu okuninga iinima yayoloka. Ohaya vulu oku ninga iipundi niitafula pamiikalo dha yoloka dhoka hadhi eta opo aantu yakale ya hokwa etaya fuuka etaya vulu oku kalanda iinima mbyoka.

Ombaanga yotango yaNamibia ohayi gandja omakwatho koshigwana. Omakwatho ngono ohageya pomikalo dhayooloka. Kashishi ashike okukwata oshimaliwa, ihe nokufala wo oshimaliwa moshigwana. Uuna puna nande aantu tayayi pehala lyontumba, ohaya vulu okugandja oshimaliwa, yo ohaya vulu okugandja wo nomikuli.

Ombaanga ya Venduka oyili ombaanga ndjoka hayi vulu okukwathela aakwashigwana. Ohayi kwathele momikalo dha yooloka, mono hayi vulu okugandja omikuli opo aantu ya vule okumona shoka ya hala. Uuna omuntu kena oshimaliwa oha vuu okukala a pewa omukuli ngoka opo a vule okukala a landa wo oshinima shoka a hala unene tuu oohauto.

Pethimbo lyoshinanena, omatyofa ogo ga ningi iikuutumbitho. ogo ganingi goku kala meeseti dhawo, ogo wo ganingi iipundi yoku kala omutumba. Oya ningi wo omukalo gokulonga oshimaliwa kaantu mboka haa kala owala taya landitha etaya mono oshimaliwa opo yiikwathele.

Muuyuni wookuku aantu ohaya kala yena ooshoto dhoka hadhi thikilwa kaayendinandjila nenge okuhungila. Methimbo loshinanena longashingeyi aantu ohaya ningi ooseti mono wo ya ningila omahala omo haya kundathana iinima yawo. Omo nee ya tula iipundi mbyono ya longwa miiti mbyono ya longwa miipilangi ya za wo miiti.

Ombaanga yaVenduka mo Namibia oyo yimwe yomoombanga ndjoka hayi vulu oku kwathela aantu pamukalo dha yooloka. Ohaya vulu okugandja oshimaliwa uuna sha pumbiwa uuna nande aantu taya zimo moshilongo nande etango tali kadhanwa kondje yoshilongo ohaya vulu okugandja oshimaliwa shontumba onga ekwathelo lyawo

Aanangeshefa oyo aantu mboka ya simana muunyuni auhe, oshoka oye ya po nomadhiladhilo nkene yena okulanditha iinima ya wo. Oye ya po nomadhiladhilo opo ya vule okukala taya mono oshimaliwa itaashi kutha maantu okuziilila moonkondo ihe otaya landitha ashike iinima mbyoka ye na eta ya mono oshimaliwa sho.

Iipindi oyo oshinima shoka sha simana muuyuni awuhe mono aantu oyendji yeli taya ningi iipindi yawo opo yavule okumona oshimaliwa. Oshimaliwa ohashiya nee ngele aantu ya landithamo iinima yawo mbyoka ya tulamo mbyono aantu ha yeya okulanda oshoka iinima oyeyi hokwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjono hayi vulu oku kwathela aantu oshimaliwa. Ohayi gandja wo omayakulo ogendji, ohayi vulu oku pungulila omuntu oshimaliwa pamikalo dha yooloka.

O standard Bank oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono hayi gandja omayakulo kaantu yawo, ohayi gandja omayakulo pamikalo dha yooloka mono hayi vulu oku eta omayakulo popepi naantu yawo. Mono hayi eta omayakulo pomahala ga yooloka. Ohayi lombwele nee aantu yawo, opo ya ye pomahala mpoka opo ya vule mone omayeyelele ga gwana.

Oshimaliwa osho shoka sha simana unene kaantu nosha simana moshilongo nokuuyuni auhe. Ohashi longithwa momikalo dha yooloka mono ho vulu okulanda iinima mbyoka wa pumbwa ndele to longitha oshimaliwa shoka. Ohayi vulu okukandula po omikundu. Ohayi vulu wo oku e ta ombili pokati kaantu naantu.

Namibia oku na oombaanga odhindji mono mwakwatelwa ombaanga yaWindoek, ombaanga yotango omunawoo oNedbank ,Nedbank oyo ombaanga yimwe ndjoka hayi pungula oshimaliwa moNamibia hayi kwatha, hayi yakula aayakulwa yawo pamikalo dha yoloka.

Ombaanga oyo shimwe shoka hashi vulu oku kwatela omuntu iimaliwa uuna inahala okudha nenapo oshimaliwa sho .oheshi fala nee koombanga hono etashi pungulwa uuna inohala kukula wushina megumbo. ohashi kala shili megameno lyagwana nokapena gumwe teshi kuthako nande nande, shapo ongeenge owala walombwela omuntu ngoka ino inekela takuthako oshimaliwa.

Oshimaliwa shili pongushu yoondola omayovi omilongo mbali mbyono hayi longithwa moCongo. Iimaliwa oya simana lela noonkondo oshoka oyo hayi longithwa mokulanda iipumbiwa yomonkalamwenyo.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka hayi longithwa kuuyuni awuhe, kehe oshilongo oshi na oshimaliwa shasho shono hashi longitha pamikalo dha yooloka shono hashi vulu okutunga oshilongo shasho, hashi vulu wo okupa aantu yasho iinima ya yooloka mokulanda iinima kiilongo kiilongo iikwawo e tashi eta moshilongo opo aantu ya vule okuyi longitha.

Aantu sho ya kala muuyuni ye ya po omadhiladhilo ga yooloka mono ye yapo nomadhiladhilo opo ya vule oku ninga oolamba. Olamba ota simana una etango lyaka pa oyana, opo aantu ya vule oku monako e taa vulu oku longa iilonga yawo mbyoka inaavula oku longa ethimbo lyomutenya.

Omayuliko giipindi ogena omawukwatya ogendji mono aantu haya vulu yaye ya ka lande opo vulu ya vule oku kwatha aakwanezimo yawo mono haya ka landa iikulya niilongithomwa ayihe mbyoka haya longitha momu kokomoko gomvula nenge moonkalamwenyo yawo ayihe.

Methano muka otamu monika omusamane, omusamane ngono eli poomvula dhopokati ngono eli ti idhigi momeho ta monika kutya afa aloloka unene ye a kuthako omakende gomeho.

Uuyuni sho wa putuka aantu oya tameke oku ipa omayele nkene yena okukala yeli taya hupu moonkalamwenyo dhawo muuyuni mbuka. Aantu oye yapo nomadhiladhilo ogendji mpono ye etapo ongeshefa ndhono ha yedhi ya etele omawuwanawa ogendji

Ombaanga yotango yopashigwana oya simana unene moNamibia oshoka ohayi vulu okugandja omatakulo kaabtu yawo mono omhnth tavulu okulanda oshinima talongitha ombaanga ndjoka ye ta ende nee tafutuko kehe komwedhi mono ombaanga hayi gandja oshimaliwa kongeshefa ndjono kwakutgwa oshinima shoka.

Aantu sho ya mono uuwanawa woku longitha oonyala dhawo noku eta po iinima, oya longitha omadhiladhilo, opo ye ete po iipundi niitaafula hono aantu haya vulu oku kuutumba e taya kundathana kombinga yoshikundathanwa nenge taya tenteke po iinima nenge taya tyapula pamwe.

Iipindi oyo yimwe mbyoka yasimana muuyuni awuhe. Oyasimana ne ngiini ? Oyasimana oshoka aantu ohaya vulu okulandamo iinima yawo mbyoka yapumbwa. Ohaya vulu wo okulanditha e tamono oshimaliwa. Yo ohayi eta wo aatalelipo yakale yatala e taya kutha po oshiholelwa kutya, iilongo ano iilongo shimwe oshina shike, shimwe oshina shike, yo ohayi landitha shike, opo ne yavule okuya kiilongo yawo e taya landitha wo.

Ngaashi ngeyi aantu oye ya po nomadhilaadhilo omawanawa. Oya totopo oradio yo muzizimba hoka ha ku taliwa iinima iiwanawa hayi yolitha aantu.

Iipilangi oyo yimwe yomiilongitho mbyoka hayi zi komiti, mbyoka hayi longithwa iilonga ya yooloka. Mono hayi vulu okulongithwa oombete, iipundi, niitaafula mbono hayi longithwa woo kaantu, mbono hayi longithwa iilonga ya yooloka.

Pethimbo lyoshikukuta aanafaalama oyeli haya dhengwa kondjala oshoka komitima iimuna yawo ohayi kala yaana omwiidhi, shono hashi eta wo oshiponga. Shino hashi eta wo aanafaalama opo ya lande oongombe dhawo. Onkene ombaanga yotango yaNamibia ohayi vulu oku gandja oshimaliwa, hayi vulu okugandja omayakulo ogendji mpono omunafaalama tavulu okupa iinamwenyo ye teyikwathele pethimbo lyondjala opo yivule okupitamo ye akale eyina ineeyikanitha.

Oshimaliwa osha simana muuyuni auhe. Ohashi longithwa okulanda iinima ya yooloka mbyono hatu longitha momagumbo getu. Hatu vulu okulanda mo omiti ndhono hadhi vulu okutu aludha. Ohatu landa mo ayihe mbyoka tatu vulu okulongitha momagumbo mwa kwatelwa wo uusingo nuuyaha mbono hatu kwatele ngele tatu lile.

Iiyamakuti mbyoka hayi adhika moshilongo Namibia mbyono hayi adhika mEtosha. Ila wukende natse, mono hashi ningwa, opo okukalekapo uushitwe waNamibia oshilongo shetu.

Aanangeshefa aantu mboka haya landitha iinima opo yavule okumona oshimaliwa. Oyeya nomadhiladhilo nkene yena okutekula aanegumbo lyawo moka yeya po nomahala gomangeshefelo moka ya tula mo iinima eta yeyi landitha opo yavule oku imonena mo iimaliwa nenge sha shokulya.

Gopombandambanda sho a shiti uuyuni okwa tula ko wo oshingoli noshisiliveli. Moyima mono nee mwa monika kaanongononi, mbono ya mono kutya otaya vulu okulonga mo sha shomupondo mono ya vulu okuninga oshimaliwa. Oshimaliwa shono hashi longithwa pamikalo dha yooloka.

Nedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka dhi li moNamibia ndhono hadhi vulu wo okutulwa oshimaliwa opo aantu ya kale taye shi kwatelwa oshoka otaya vulu oku shi yonagula po , oye na wo aantu mboka haya kwathele , mboka haya vulu okupulwa omauyelele ga yooloka.

Uuyuni showaputuka aantu oyazi koku kaatumba kiiti, mpono yali haya kaatumba komandangalati ndele tayeya komatyofa. Omatyofa ogo oshipundi shoka shaningwa nawa, sha weshi kala omutumba oto kala wuuvite nawa. Osho shoka hashikala moondunda dhokugondja mono aantu haavulu okuuvathana pethimbo lyongaashingeyi.

Nedbank ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia, ndjono hayi gandja omayakulo ga yooloka ngaashi wo oombaanga oonkwawo. Ohaya vulu nee okugandja oshimaliwa uuna ya ningi ehogololo, opo ya vule okugandja oshimaliwa komuntu ngono a sindana ehogololo ndyoka. Ohaya vulu okugandja omikuli kaantu.

Iipundi niitaafula oyo yimwe mbyoka yasimana momagumbo, mbyono hayi longithwa onga oshikaatumbitho niitentekwa opo aantu yavule okukala yakundathana, nande yuuhale nande yapopithanethane kombinga yoshinima shoka yapumbwa okukundathana.

Ombaanga yotango yaNamibia oyina omikalo dha yooloka, dhoka ha dhi vulu oku eta opo omuntu a mone omukuli. Opo a vule okulongitha iimaliwa mbyoka uuna e yi pumbwa unene. Ta vulu oku yi futa ko methimbo lye kehe komwedhi.

Ombaanga yotango yaNamibia ohayi gandja omayakulo kaakwashigwana mono mwakwatelwa omayakulo ogendji. Ohaya vulu okukaka yagandja oshimaliwa nenge yagandje omukuli opo omuntu avule oku kala akuthako oshinima ye teshi futuko nombaanga.

Moshilongo shetu Namibia omuna oombaanga odhindji mono mwakwatelwa o Nedbank ndjonk hayi vulu okupata, ohayi vulu okugandja omayakulo ga yooloka kaakwashigwana yawo onga taya kwathele mokukala ya tulapo iimaliwa. Ohayi vulu woo okupata noku patuluka shi ikwatelela kutya opena omayimbo gontumba ga holokapo no ohayi tseyithile aakwashigwana pomikalo dha yooloka taya vulu okutuminwa oka tumwalaka koongodhi dhawo.

Oshimaliwa osha simana muuyuni awuhe, shono ha shi etitha nokuli omangeshefelo ga kale omahwepo. Uuna omuntu e na oshimaliwa ota vulu oku pondola sha, ta vulu oku landa iinima mbyoka a pumbwa no ita vulu oku ehela kumukwawo. Osha simana unene uuna to landa iinima yegumbo lyoye to longitha oshimaliwa shi ka.

Ombaanga Yotango Yopashigwana oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono hayi vulu okugandja omayakulo kaantu. Ohayi vulu okukala yi na uukalata wa yooloka, moka mu na okambulau, kolwaala lwoshingoli nokolwaala oluluudhe.

Pethimbo lyo ngashingeyi aantu oyeli ya putuka, Aantu oyeli halongitha iinima ya yooloka, mokweetapo iinima yawo mbyoka yapumbwa, Aantu ngashingeyi Oyetapo iiningwa mbyoka yakuthwa miipilangi mono hayi Zi momunti Moka hamu ningwa omatemba gokwikoshela koonyala

Iipondo oylo ehala ndjoka lyo malandithilo, mono aantu oyendji ha yeya no shimaliwa eta ya kutha oshimaliwa eta ya landa iinima mbyoka. Ohashi etwa nee ngiini? Ohashi etwa ngele aantu ya pumbwa iinima, oha yayi nee ko mahala ngoka giipindi opo ya vule oku i monena shika ya hala, mokulanda no shimaliwa shoka yena moondjato dhawo.

Iipilangi oyo iilongitho mbyoka hayi zi miiti, mbyoka hayi vulu okulongithwa momikalo dhayooloka. Ohayi vulu longitha okukala yatulwa iinima iipungulomwa yetu ngaashi uukopi, uuyaha pathimbo lyoshinanena.

Iikulya no kunwa oyili iinima mbyoka ya simana. Oya simana nee ngiini? Oya simana ngeyi kutya aantu ayehe ihaya vulu oku kala inaa yalya, yo ihaya vulu oku kala inaa yanwa. Oshoka ngele inonwa nenge inolya ito vulu okuya komeho oho kala owala wa nanga po e to kala po kuuna oonkondo.

Ombaanga yotango yaNamibia oyo ombaanga yimwe ndjoka hayi gandja omayakulo ogendji. Mono hayi kwathele wo aakwanezimo, moka tayi ulike kutya ohayi vulu okufutwa N$35 ashike kehe komwedhi.

Muuyuni owundji omu na oombaanga dha yooloka. MoNamibia omu na wo ombaanga yedhina Nedbank ndjono hayi vulu oku ithana wo omaudhano ga yooloka, moka hayi vulu oku ithana okutondoka. Okutondoka okwa simana ngiini? Okwa simana uuna taku etele omalutu getu uundjolowele.

Ombaanga yotango moNamibia oya simana unene, oshoka ohayi vulu okugandja omikuli kaantu ya yooloka mbono uuna ye na omangeshefelo uuna ya hala omangeshefelo gawo ga ninge omanene. Ohaya vulu okupewa omukuli e taye gu shunitha konima yethimbo uuna ya manitha okugwanitha po iilonga yawo.

Oshimaliwa oshinima shoka shasinana unene muuyuni awuhe. Naagundjuka mongashiingeyi oyeli haya kala ka ya uvite ombili uuna yaa hena oshimaliwa, nonando methimbo lyonale okwali ngaa hashikala shili hwepo, oshoka aantu okwali yiikokelela momapya. Mongashiingeyi kehe oshilonga oshina oshimaliwa shasho.

Iimaliwa oyo yili ya simana muuyuni awuhe mono omuntu ha longitha oshimaliwa momikalo dha yooloka mono haya landa iikulya, haya landa okunwa nokulanda iinima yomegumbo opo ya vule oku ikwathela yo ya vule oku kwathela aashinda.

Aantu oyeya po nomadhiladhilo ga yooloka nkene yena okwiimonena oshimaliwa, oye ya po nomadhiladhilo opo ya vule oku kala taya landitha iinima kaantu etaya imonene oshimaliwa, opo ya vule oku kala taya kwathele aanegumbo lyawo mokumona oshimaliwa shika etaya landa shoka ya pumbwa.

Iilongo kehe ayihe oyi na iipindi yawo. Namibia oku na mo wo iipindi mbyoka ya yooloka mono aantu haya vulu oku ka landa iinima yawo mbyoka ya pumbwa pethimbo ndyoka mono haya vulu okulanda wo iikulya opo ya vule okutekula omalutu gawo, etaya pe woo aakwanezimo yawo.

Omukombandambanda okwa shiti aantu mono a gandja uunongo wa yooloka kaantu nee mboka. Okwa shiti wo aantu mboka taya vulu oku eta po iinima yawo yoyene. Okwa shiti wo mboka haya vulu oku eta iinima okuziilila miipilangi mbyono hayi vulu oku eta opo yi opaleke omalukalwa gaantu oyendji.

Iilongo ayihe muuyuni oyina oshimaliwa. Iimaliwa osho oshinima shoka hashi vulu oku yambulapo oshilongo mono haya vulu oku tunga ngele ya landa iinima. Ya landa iitungitho ta futu wo naanilonga yawo. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho.

Iipindi osho oshiima shoka shasimana muuyuni awuhe oshoka uuna aantu kaayena iikulya mokupitila muunafaalama ohayi moostola etaya landa iinima yawo mbyono tayi vulu okuya kwatha taavulu okuzala , taavulu okulya manga taa tegelele oku mona iipalutha yawo okuza moofaalama dhawo ndhoka

Iilongo ayihe oyina omaliko gawo mono hamuzi iimaliwa. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina ongushu yasho. Omuntu kehe moshilongo okwa pumbwa oku kala ena iimaliwa opo a vule oku ilandela shoka ahala. Ta vulu wo oku landela aakwanezimo yawo opo ya kandulepo omikundu dhawo.

Ombaanga yoStandard bank oyo yimwe yomoombaanga moNamibia ndjono hayi kwathele aakwashigwana ya Namibia oshowo aatalelipo kehe ombaanga oyina omilandu dhawo dhono ya tula po kuyo yene dho odho hadhi landulwa kaantu ayehe mbo taa longitha ombaanga ndjo.

Standard Bank oyo ombaanga yaNamibia, ndjono yili yasimana hayi vulu okugandja oshimaliwa, pamukalo gwaantu taya sindana opo yavule oku lundulula omalukalwa gawo. Ohayi longithwa unene kaagundjuka mboka yeli yalongwa nawa, yeshi kutya ohayi longithwa ngiini, na unene aakuluntu ohaya nyengwa.

Iipundi niitaafula oshinima shoka sha ningwa koonkulungu shoka hashi ningwa okupitila miipilangi. Iipilangi oshinima shoka sha za komuti shono hashi vulu wo okuningwa miinima oyindji. Moshinanena aantu ihaya kuutumba we komandangalati, ihe ohaya kuutumba kiipundi mbyoka ya ninga kuyo yene.

Pethimbo lyanakanena, aantu oya longa iipundi mbyoka ha kuti omashofa. Omashofa ogo iipundi mbuoka hayi kala ya tulwa moseti, imo uunene aantu haya ningile iigongi na ohaya gongala, opo ya vule oku kundathana kombinga yiinima niilongitho ayihe mbyoka yahala oku landa momagumbo gawo

Standard Bank ombanga ndjoka ohayi longithwa moNamibia, ndjoka hayi gandja omayakulo kaantu yawo. Ohayi vulu oku gandja omikuli, omikuli odho oshimaliwa shoka hashi gandjwa komuntu okuza kombanga ndjoka, osho wo ohayi gandja oshimaliwa kaantu mboka yaza loshi hogololitho, ya vena etaya pewa oshimaliwa opo ya vule okwiikwatha.

Oshitaafula osho oshinima shoka shaningwa miipilangi shono hashi longithwa iilonga oyindji, mono mwakwatelwa wo aanasikola ngele tayashanga nenge tayanyola. Ohashi vulu okutentekwa iinima momagumbo shono shili hashi longithwa opo onga aantu ngele taya li taya tula po uuyaha wawo e taya li, e taya kundathana wo kombinga yaashoka shapumbwa okukundathanwa, poshitaafula shoka pwakwatelwa iipundi.

Iipilangi oyo yimwe mbyoka hayizi momiti mbyono hayi longithwa paminkalo dha yoloka, ohayi vulu oku twetela omawu wananwa ongendji una yaningithwa oshima shoka sha pumbiwa, ohayi vulu oku ningwa iipundi mbyoka hayi vulu oku landithwa nenge atu vulu okwi katumba una twaloloka.

Ombaanga odhindji odha pumbiwa moshilongo, oshoka ohadhi eta uuwanawa owundji. Mokukwata oshimaliwa nenge mokupungula oshimaliwa ohaya kutha po iihohela mbyoka haya longitha onga iiyemo yawo. Ohadhi eta wo omaudhano ogendji mono mwa kwatelwa okutondoka mono aantu haya ishangitha, opo ya vule okukutha ombinga methigathano ndika.

Ombanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga ndjoka hadhi vulu okupa aayakulwa yawo omayakulo gayooloka, mono aantu haakala taasindana oshimaliwa shono haye keshi longitha pamikalo dha yooloka. Ombanga ndjika ohayi vulu woo okugandja kaakwashigwana etayiikwathele nokulanda iinima yawo, uuna tayeende pomahala gayooloka nogayoka ohaapewa oshimaliwa yiikwathe nasho.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha simana muuyuni awuhe. Ohashi longithwa pamikalo dha yooloka. Ohashi gandjwa kaantu onga olupandu. Ohashi vulu okulanda shoka sha pumbiwa momagumbo. Ohashi vulu wo okulongithwa okulanda shoka wa hala okupa omuntu ngele ino hala oku mupa oshimaliwa.

Iipilangi oyo iilongothomwa mbyoka aantu haya opo yavule oku eta opo iitafula niipundi opo aantu yavule oku kala omutumba. Oyo hayi longithwa kaanasikola haya longitha oku shangela noku kamutumba.

Ombaanga Yotango yoPashigwana omayakulo ogendji. Shika ohaye shi ningi nduno okupitila miinima oyindji mono haya vulu wo okugandja kaantu omayakulo ga yooloka. Ohashi ningwa nduno ngiini? Aantu mbono haya longo moombanga ohaya vulu okukala taya ende taya gandja omauyelele naantu shi ikwatelela kutya aantu oyeni ye li po oyendji pomahala mpoka. Olundji ohaya yi poosikola mpoka haya gandja omauyelele ga yooloka.

Oshimaliwa osho oshinima shoka hashi longithwa kuuyuni auhe, shoka hashi eta enyanyu enene pokati kaantu, oshoka ngele kapuna oshimaliwa nena kapena ngoka ta vulu oku ninga oshituthi, kapena ngoka ta vulu oku ninga sha shomupondo, oshoka oshimaliwa ohashi eta iinima oyindji, uuna aantu taya talelepo, ohaya vulu oku longitha oshimaliwa osho tuu shoka, taya longitha oku londa oodhila, ta yayi kiilongo ya yooloka.

Oshimaliwa osho oshinima shoka hashivulu oku eta ombili moshilongo, hashi vulu oku eta ombili maakwanezimo naantu oohandimwe oshoka ohashi kandulapo omikundu odhindji ohashi vulu noku eta omuntu opo a fute oondjo dhaantu ndhoka ena.

Ombaanga yotango yoshilongo Namibia oyi li ya simana, oshoka ohayi gandja omayakulo ogendji kAanamibia mono hayi vulu okugandja oshimaliwa onga omukuli. Uuna omuntu a pumbwa oshimaliwa oha ka tala ihe kombaanga ndjika e ta vulu okumona shoka a hala nenge a tunge shoka a hala. Oheshi ningi nee ngiini? Oha yi kombaanga e ta mono iimaliwa mbika e ta kala teyi futu nee ngele a mono oshimaliwa.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha simana muuyuni awuhe. Omuntu ngele ke na oshimaliwa oha kala a kwatwa kolungwenye. Oheya po nomadhiladhilo ga yooloka nkene e na oku imonena oshimaliwa shika. Oshoka uuna kuuna oshimaliwa muuyuni mbuno, ku na shi to vulu oku ninga. Aantu ohaye ya po nomadhiladhilo ogendji oku landitha iinima nenge oku longa iilonga ya yooloka opo ya vule oku imonena oshimaliwa.

Aantu yoomvula dhopokati yeli mehala lyomangeshefelo yakakonga iinima yawo oompumbwe dhawo dhopokathimbo. Ohashi ningwa, opo aantu yakandulepo oompumbwe dhawo.

Iimaliwa osho shimwe sha simana muuyuni awuhe. Hashi longithwa momikalo dha yooloka. Opo omuntu wuye koshilongo oshikwa ngoye wu kale wa pewa iimaliwa yomoshilongo moka opo wu vule oku landa ngiika ngele opu na ngaa nee iilongo yimwe mbyoka hayi vulu oku landa niimaliwa iikwawo.

Ombaanga yotango moNamibia oyo ombaanga ndjoka hayi vulu okukwatela aantu oshimaliwa. Hayi gandja omayakulo ogendji mono hayi vulu wo okuyambula po oongeshefa odhindji pamikalo dha yooloka. Shino ohashi ya nee ngiini? Ohashi ya ngele oongehefa dhawo dhi li pevi dha pumbwa oshimaliwa. Ohaya gandja nee oshimaliwa onga omukuli, aantu taya vulu nee okufuta shampa ya mono oshimaliwa shoka.

Standard bank oyo ombaanga yimwe ndjoka hayi adhikwa moNamibia ndjono hayi tupe omayakulo gayooloka. Ohaya vulu yetu kwatela oshimaliwa shetu, ohaya vulu okutupa oshimaliwa uuna ya ninga ehogolo kutya lye tavene stayed mupe oshimaliwa opo ya vule okwiikwatha.

Moshilongo ashihe aantu oyeli yena oositola. Oositola osho oshinima shoka hashi landitha iinima oyindji mbyoka hayi ithanwa iipindi. Iipindi ohayi eta uuwanawa moshilongo oshoka aantu ohaya vulu okulanda iinima mbyoka ya pumbwa, opo ya vule okwiikwatha.

Aaniilonga oyendji oye ya po nomadhiladhilo nkene ye na okulongitha omiti. Omiti odho dhi li oshinima sha simana sho ohashi adhika kehe pamwe. Ohashi vulu wo okuza iipilangi. Iipilangi osho oshinima shoka hashi vulu oku eta iinima oyindji. Mono hashi vulu okuningwa iipundi, hashi vulu okuningwa iitaafula niikwawo oyindji.

Iipundi osho oshilongithomwa shimwe shoka hashi longithwa uuna wuli piituthi yayooloka. Ohashi ningwa nee pomaludhi gayooloka mono hashi ningwa nawa komuningi opo aantu yavule okushi landa. Ohashi ningwa miiti mbyoka haku tiwa iipilangi pomahala ogendji.

Muuyuni awuhe omuna aantu mboka hatu ithana oonkulungu. Oonkulungu omuntu ngoka vulu okulonga oshinima moshiti nenge te shi ningi eshi etepo opo shi kale oshiwanawa. Ohaya kwathelwa nee ngiini? Ohaya kwathelwa uuna atu landa iinima yawo, e taya vulu lku ikwathela ku yowene moshimaliwa shoka twa landa nasho iinima mbyoka.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ndjoka hayi longithwa moNamibia, ohayi eta wo omawuwanawa ogendji mono hovulu okusindana oshimaliwa shongushu yapita nope yovi, mono oshimaliwa hashi longithwa pomikalo dhayooloka, hovulu wo okumona omawuwanawa ogendji okupitila mombaanga oyo tuu ndjoka.

Ombaanga yotango ya Namibia oyo ombaanga yotango ndjoka yili hayi gandja omayakulo ga yooloka. Mono muna omadhiladhilo ogendji, ono mwa kwatelwa wo aantu yi ishangithe opo omuntu a mana oondjenda dhe oha vulu oku pewa oshimaliwa she shoka shili kombaanga oshoka okwiishangitha.

Oondjato noongaku oyo yimwe mbyoka yaningwa kaantu . Oondjato ohadhi longithwa okutulwa iinima yawo uuna aantu yahala okuya komahala gayooloka nenge yahala okupungula iinima yawo. Oongaku odho dhimwe ndhoka hadhi vulu okuzalwa kaantu opo yiikiilele kaaya tsuwe komakegwa. Aanangeshefa oyeyapo nomadhiladhilo opo yamone iimaliwa pakukanditha iinima mbika.

Iipundi osho oshinima shoka sha ningwa miiti, sha ningwa ano miipilangi mbyono hayi ningwa kaantu mboka aanongo. Nongashingeyi aantu oye li haya yi koosikola mbono haya ningi iinima okuza miipilangi mbyoka. Oye li wo haya mono oshimaliwa mokupitila mokuninga iinima mbika ngaashi iipundi niitaafula mbyono hayi landithwa kaantu oyendji shi ikwatelela wo nokaanasikola.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomombaanga ndhoka hadhi longithwa moNamibia. Ohayi vulu oku gandja omauwanawa ga yooloka. Ohayi gandja wo oshimaliwa moshigwana yeshi longithe momikalo dha yooloka noya vule okukandulapo oompumbwe dhawo.

Oseti oyo ehala ndyoka pashinanena hamu gondjwa kaantu mono hamu kala mu na iinima iiwanawa. Ohamu kala nee mu na iipundi mbyoka ya longwa miiti, mbyono ya longwa miipilangi. Pethimbo lyonale aakulu yonale oya li haya kala poshinyanga mpono pwa li hapu tulwa iipundi yiiti hono oko haya kuutumbwa, ashike pashinanena aantu oye ya po nomadhiladhilo ogendji mono okuninga iipundi yawo mbyoka hayi kala yo opalela mooseti mo.

Oongeshefa moNamibia odhili dhayooloka ndhono hadhi patulula omathimbo gayooloka, ashike ndhoka dhopomahooli ohadhi longo esiku alihe ndhono hadhi vulu okukwathela wo aayendi nandjila, mbono yapumbwa shokunwa noshokulya pethimbo ndyoka. Ohaya vulu wo okukala yena omayakulo gayooloka, mono haya vulu okukala yena omashina ngo haga tulwa iimaliwa haga vulu okuza iimaliwa. Ohaya landitha wo iinima oyindji mono mwakwatelwa wo niikulya.

Omu na aantu oonkulungu. Oonkulungu odho ndhoka hadhi vulu oku eta po oshinima kuyoyene, mo haa mono wo iipilangi mbyono haya vulu okuhongithwa iinima oyindji. Mono mwa kwatelwa iipundi niitaafula mbyono hayi longithwa uuna aantu taya li, taya kundathana nenge taya shanga nohayi longithwa wo unene nokaanasikola uuna taya shanga nande ekonekono.

Ombaanga odhindji miilongo ayihe odhili hadhi longo iilong oyindji mono mwakwatelwa okukwata nawa oshimaliwa. Oyili woye eta oku kala omakwatathano omawanawa nongodhi oye eta wo aantu, opo ya kale haya pungula oshimaliwa shawo nongodhi okugandja oshimaliwa kaantu nokukwathelathana pamikalo dhayooloka.